Muro, murote yaa baattote aanani fultanotta ikkittanna kayinsennano kayinsikkinino fulittano yaate, muro kayinni manchi beettira lowo horo afidhino dancha diila'lo aatenna addi addi horora hosateni lowo horo afidhino.

Hara da"attona darama, harate yaa dargunni darga sa"a ikkitanna daa"attote yaa kayinni xaggeeffachishannoricho la"ate. Daramate yaa kayinni mittu manchi gobbasi agure wole gobba harate.

Agatto, agattotete yaa manchu beetti gooro fulara woy hagiirreho yee agannoricho agattote yinanni. Agatto dimbissannote woy dimbissannokkite yinanni.

Biifisa. Biifisate yaa xu'misate yaate. Togo yineemmo woyite mittore loosaminohu aana biifawo gede addi addi daniricho lende xu'misa manchu illera biife leellawo gede assa biifisa yinanni.

Maashinubba, maashiinubbate yineemmori addi addi garita ikkita. mite korreentete loossannota mite addi garinni loossannota ikkite mannho looso shotisate horonsi'neemmote qolteno looso rahote looso loose gudate horonsi'neemmo.

Agatto, agattote yaa manchu beetti gooro fulara woy araado qo'lara agannore addi addi danire agattote yinanni. Tenne agatto mannu addi addi garinni horoonsirara dandaanno yaate.

Egenshiishsha, egenshiishshaho yaa mittu manchi wolu manchi afanno gede sayisannoha borrotenni ikko afuunni sokko sayisannoha sokko sayinsanni hayyo egenshiishshaho.

muro murote yaa kalaqamunni woyi mannu looseenna woyi wixeenna fultannota ikkitanna muro heeshshonkera lowo horo uyitanno yaate hattono dancha diilallo afirate caa'late lowo horo uyitannote yaate.

Sagale sagalete yaa heeshshote kaimarichooti yaate sagale manchi beettira lowo horo afidhino manchi beetto lossatte xibba gargarate hattono manninaatesi lossate woleno konne lawinorira horo uyiitannote

sumuda sumudaho yaa malaateho kuni malaatino horonsi'neemmohu addi addi dani uduunne ikko gobbate giddo wolu manni bade afate horoonsi'neemmoha sumudaho yinanni.

sumudaho yaa mitturichi mayimma xawisannoho malaateetti yaate togonyineemmo weete mittoricho xawisannoho yaate

Looso, loosoho yaa manchu beetti heeshshosi woyyeessate yee assannore duuchankanni loosoho yineemmo. Looso loosa gobbankera lowo horo uyita. Togo yineemmo wote gabbanke lossate hattono lophote kaa'litannote.

Seessa, seesate yaa biifate yaate togo yineemmo woyte mancho umisera xumilisera yee addi addi dannire horonsire biifa seesate yinnanni

Sagale sagalete yaa initannire ikkana sagale manichi beetira heeshora Lowo horo uyitannote lophotrno xibba garigadhateno mannimanikke kaajishateno woleno konne lawannorira sagale lowo horo afidhino

hara daa"attonna darama harate yaa dargunni darga sa"ate yaate daa"ata yaa kayinni mittoricho biifannoricho ikkinore la"ate daramate yaa kayinni mannu mittu korkaatinni gobbasi agure harate.

Hayyonna bude hayyote yaa Kalaqamunni afirannota manichi beet ikkitanna tinino coye coyi'ne tirranni gara afate hattono addi addi richo bade afate yaate budeho yaa kayi mitte gobba balichoomati yaate

Muronna laalo, murote yaa bushshu giddonni fultannota ikkitanna gobbankera lowo horo afidhinnote dancha diilallo aateno woleno konne lawinorira laalote yaa kaayiinni muro iillite daraarte gummise uuyitannonketa laalote yinanni.

superimaarkeetete mirte, superimaarkeetete mirte yineemmoti daddalaanchu mannu hidhara duuninnore ikkanna kurino addi addi garinni uddi'nammora intammora addi addi garira horonsi'nammora hidhineemmore superimaarkeetete mirteeti yinanni.

Giwirinna, giwirinna yineemmohu gobbankera lowo horo afirino togo yineemmo woyte baatto loonse gide winxe weese kayinse hattono saada ce'ne gallanni gara giwirinnaho yine xawinsanni

hodhishshana hodhishshannaho yaa dargunni darga manna ikko uduunne saysirate horoonsi'nemmoha ikkanna hdhishshannu lowo horo afirinnoho yaate gobbankkera hodhishshannu addintanni lowo horo afirinnoho

ijaaraho yaa kinchunni minnoonni mine ikkanna isino iima qolle mine minu aana minnoonniho addi addi horo aara gallara woyi babbaxitino horora yine minnoonni mine hijaaraho yinanni.